Abaana bashutami ahansi aha binyaatsi bakwatsire esuwaani omu ngaro abandi esuwaani bazikwatsize ahansi bariyo nibarya ebyokurya. Haza aba abaana bashutamire betoreire hamwe bashutamire kumwe.

Omubaziizi w'emyenda ashutami enyima y'ekiharani, ashemereirwe, aine akamwenyo aha matama. Ajwaire ebirahuri aha maisho, ajwaire n'engofiira aha mutwe, n'eshaaha nana akakomo aha mukono. Ajwaire esaati kandi aha rubaju rw'omukono gwe hariho emyenda y'okubaziira.

Enyamaishwa nyingi ziriyo nizirya ebinyaatsi ezimwe ziri ahansi y'emiti, ebinyaatsi ebi biri omu rangi yakijubwe n'emiti egyo, enyamaishwa nk'ezi zoona noozishangwa omu myanya erikukira kurindirwamu enyamaishwa nka gemu paaka kandi baingi nibaruga omu myanya nyamwingi baija kurambura n'okureeba enyamaishwa ezi

Abaana b'abaishiki nana aboojo bariyo nibairuka buri omwe omuri abo atairemu amaani kwenda ngu abe niwe yaasinga abe ow'okubanza